Bindirigu ka gala dibaata bɛ dinni ka zaham bɛ dinni ka kpa ʒiɛɣu bɛ dinni ka boraadɛ nyɛ dibaanahi di puuni ka di bɛ laa ni ka tam bin zuɣu

Paɣa n ʒɛya o ʒɛya fulaawaasi sani Loori n ʒɛ nimaani ka binyahari tamtam di zuɣu ka fulaaki nim tamya ka shɛli polo ka tahabihi tamya ka diriti yili zuɣusaa ka kopu nim do paɣa maa nyaanga ka paɣa maa gbubi binshaɣu

Paɣa n duɣura ka zaŋ duɣu bili tam kuripooti ni o niŋla sala niŋ ka teebuli ka teenuli ʒɛya ka kuriga ʒɛ teebuli maa gbuni ka o zaŋ tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu ka zaŋ chɛrigi n pa gbambili zuɣu ka piri namda ka ʒi kuɣu zuɣu ka bob bobga